Ennhimiro elimu dhuuma, dhuuma akaali omuto. Dhuuma asimbibwa ku itaka eigimu okufunhamu kofunhamu nga ka...okufunhamu kofunhamu nga ke kegasa

Ekinhonhi ekirungi kilina elangi ibiri edhisikiriza amaiso, kirina erangi endheru nh'endhirugavu. Kiseyerera ku maadhi kyendha inho amaadhi, kisula mu maadhi , kisiiba mu maadhi bwe kigyaku nhi ku bukalu, aye ghanho kiri mu maadhi, ghale kumbali ghaligho ekigulumo eky'ebisubi.

Amaato nhe enkasi dhamu bagaghumwiza kumbali, ghaligho oti lutakataka nho bwo obusubi obutontonho. Amaato gatambulira ku maadhi tigasobola kutambulira ku bukalu era baga ghumukiza kumpi nhe enhandha, amaato bagasabalizaku abantu, basabalizaku ebirime, basabalizaku ebintu kamaala maato malungi inho eri obulamu obwa bantu nhe bintu byaibwe bye batambulizaku aye goona mabi mungeri yaago.

Kano kayandha kaliku obuzinga zinga butontono, akazinga akandhi kaliku abantu abali kola emirimo egye ndhaghulo. Amaadhi malaavu, kumbali ghaligho ensozi enhungi nhi ghaigulu ghaligho ekireeri ekirungi.

Eno ekereziya entukuvu eya bakatuliki ey'elubaga, kanisa eno nnhenhe inho eriku empaji enhenhe ate nnhunji ghaligho omuti ogwe kinazi kisansasansa ghabagho n'ebimuli ebindhi ndhi akaleri keyagaza kalimu akalangi ka bbululu mwabamu n'endheru.

Ebimuli birungi binho, ebimuli bya langi ya bbululu biriku ka kiragala endhoki eri ku binhonhyamu omudhenene, endhoki nnhungi inho eri ebimuli ate nhe endhoki nnhungi inho eri endhoki kuba binonyamu omudhenene.

Eno bagyeta ndhovu, endhovu erina omukono omuleyi, endhovu erina amasanga obwo obuntu obubiri obugibitamu. Amasanga ago bagakozesa mu bintu bingi. Basobola ogakolamu obunhere, bagakolamu etailozi, birungi inho era batera inho ogakukusa ogatwala ni munsi edh'okuliya kuba birimu esente.

Ekyo ekinhonhi kyemereire ghaigulu ghe ekisolo ekyetebwa envuvu ekiri mu maadhi, amaadhi malavu envuvu eno obulamu bwayo ebumala mu maadhi n'ekinhonhi kino kiba muno mu maadhi.

Abaana abasomi bali kubegesa eby'emikono, eby'emikono bino birungi inho biyamba omwana okuba nti amaliriza okusoma tabulirira kyakola bali kulwa laga nga bali kubegesa okutunga bagemye empiso n'amawuuzi.